Wanti suura kana irratti argaa jirru gabatee gurraacha. Gabateen Kunis immoo kan mana barumsaa garagaraa keessatti argamudha. Gabateen Kunis immoo kan barattootni irratti baratanii fi barsiisonni irratti barsiisanidha.

Wanti suuraa irratti argaa jirru kun, namaa fi looni. Mucaan kunimmoo dhaabbatee ulee qabatee jira. Loon asirratti argaa jirru kun loon garagaraa jiru. Isaan immoo kaloo dheedaa jirani.

Kan suuraa kanarratti argaa jirru dacheedha. Dacheen kunis immoo lafa bal'aa baadiyyaa keessatti kan argamu yoo ta'u, gosa midhaaniitiin uffifamee kan jirudha.

Kanan suura kana irratti argaa jiru, daandii guddaadha. Daandii kana gubbaarrattis immoo ijaarsi gaggeeffamaa jira. Ijaarsi Kunis immoo ijaarsa daandii irraa jedhama.

Kun suuraa 'Asxaa' yookaan mallatoo 'Baankii Zaman' nitti. Baankiin Zamaan Asxaa kanan bakka buufama. Iddoo kaam ituu Asxaa yookiin mallatoon kun Baankii Zamaan nuuf ibsa. Baay'ee namatti tola.

Kun suuraa hojjettoota humnaa buna irratti hojjetan agarsiisa yookaan warreen kunniin buna sirreessaa mul'atu, buna guuramee hafamaa jirutu mul'ata. Hojii baayyee dansaadha.

Wantan suuraa irratti argaa jiru kitaabota adda addaati. kitaaboleen Kunis immoo kanneen Akka gaazexaa kan dubbifamu immoo kan dubbifamaa bahe ofirraa qabaa Jira.

Wanti an suuraa kana irratti argaa jiru harmeedha. Harmeen kunis mucaashee baattee jirti. Harmeen kunis mooraa ishee keessatti akka goggoguuf geeshoo afaa jirti.

Wanta suuraa kanarratti argaa jiru meeshaa mana keessatti fayyadamnu meeshaan kun maqaan isaa teessoodha. Teessoon kunis immoo baay'ee teessoo namatti mijatu teessumaaf nu fayyada.

Kan suuraa irratti argaa jirru kun mana barumsaa dha. Manni barumsaa kunis maqaan isaa mana barumsaa Moodeelii Kominiitii Yuunivarsiitii Salaalee jedhama. Argamni mana barumsaa kunis iddoo Salaalee naannoo Salaalee keessatti argama.

Wantaan suuraa kanarratti argaa jiru kopheedha. Kopheen kunis immoo kophee baay'ee bareedadha. Kophee kanammoo dhiirris dubartiinis kan kaawwachuu dandeessudha. Kopheen kun baay'ee miidhaga, namattis in tola.

Kanan suuraa kanarratti argaa jiru daraaraadha. Daraaraan kunis immoo kan baay'ee bareedu. Daraaraan kun namoonni baay'een waan jaallataniif kana walii erguu danda'u.

Kuni ooyiruu qonnaa, baayyee bareedudha. Ooyiruun qonnaa midhaaniin uwwifamee, midhaan sararaan kan facaafame yookaan haala facaafameefi tolee lalisee mul'atudha. Namatti tola.

Wanti asirratti argaa jiru kun suuraadha. Suuraan kunimmoo asxaadha. Asxaan kunimmoo halluu bareedaatiin kan dibamee miidhagee argamaa jirudha.

Kuni suuraa iddoo meeshaaleen faaya fardaa itti gurguraman agarsiisuu dha. Suuraa kanarratti meeshaaleen farda yaabbiif fayyadan yookaan meeshaaleen farda ittiin faayan hundi asitti argamu. Baay'ee bareeda.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiru kopheedha. Kopheen kunisimmoo kophee warri dhiiraa kaawwatu. Kopheen kunisimmoo halluu bareedaa kan qabudha.

Kuni suuraa mana barnootaa baadiyyaa daa'immaniif baname agarsiisudha. Suuraa kanarratti iddoo daa'imman itti baratan yookaan mana barnootaa daa'immanii agarsiisa, suuraa baay'ee namatti toludha.

Kuni suuraa saanduqa mana keessatti meeshaa keessa naqannuudha. Saanduqni ejjetaan kun meeshaalee adda addaa, kitaabolee fi kan kana fakkaatan keessa kaawwachuuf kan fayyadu yoo ta'u muka irraa kan hojjetamuudha. Baay'ee bareeda.

Kun iddoo gurgurtaa kuduraa fi muduraa adda addaati. Iddoo kanatti kuduraa fi muduraalee akkasumas mi'eessituuwwan adda addaa itti gurguramudha. Iddoo baay'ee dansaa ta'edha. Nama ajaa'ibsiisa; namatti tola.

Hoo! Lafni kun lafa baay'ee bareedaadha. Lafa kana immoo namoonni baay'een kan deemanii, daawwattoonnis kan daawwataniidha. Lafni kun immoo baay'ee kan lafa irraa kan ol ka'ee kan argamu. Kanaaf iyyuu lafa bareedaadha.

Kun suuraa dibata bareedina gogaa keenyaaf fayyadamnu agarsiisuu dha. Innis gogaa keenya irratti yeroo baayyee kan fayyadamnu yammuu ta'u baayyee kan namatti toluu dha.

Wantan suuraa kana keessatti argu iddoo mana nyaataa gurguraati. Kanan argaa jirummoo teessoo fi kan nyaata irratti nyaannu iddoon kunis iddoo bashannanaati.

Wantan suuraa kana irratti argaa jiru kun meeshaadha. Meeshaan kunis immoo meeshaa ammayyaati. Meeshaan kunis immoo kan fayyadu kanin maallaqa ittiin lakkoofnuudha. Meeshaan kunisimmoo kan argamu manaaf baankii keessatti.

Kanan suuraa kanarratti argaa jiru nama. Namni kunis immoo dubartiidha. Dubartiin kunis immoo baay'ee bareedduudha baay'ee miidhagduudha. Dubartiin kunis uffata aadaa ishee uffattee haala bareedaatiin kan taa'aa jirtuudha.

Kuni suuraa tajaajila geejjibaa uummata deddeebisu agarsiisudha. Konkolaataan kun uummata baay'ee yeroo tokkoon garaa iddoo tokko gara iddoo biraatti kan geessu yoo ta'u, tajaajila geejjibaa baay'ee mijataa ta'edha.

Kun maxxansa yookiin beeksisa Itiyoo-telekoom yoo ta'u, sagantaa yookaan hojicha teelee birrii beeksisuuf kan qophaa'edha. Baay'ee kan namatti toluu fi bu'aa qabeessadha.

Wantin argaa jiru kun iddoo daldalaati. Iddoo daldalaa kanattis kan argamu qullubbii diimaadha. Qullubbii diimaan kunis immoo ittoo mi'eessuudhaaf kan nu fayyadudha.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiru namoota. Namoonni kunis immoo maatiidha. Maatii kana keessatti immoo haadha, abbaa fi ijoolleen kan argamanidha. Maatiin kunis immoo maatii jaalalaa fi maatii bifa gammachuutiin mul'achaa kan jirudha.

Kun suura bareedaa yookaan faaya haalaan mijatee qophaa'edha. Faayyi kun sagantaaf bareedee kan qophaa'e yeroo ta'u, baay'ee baay'ee nama hawwata. Faaya yookaan bareeda baay'ee namatti toludha.

Kuni suuraa tajaajila geejjiba uummataa agarsiisudha. Tajaajila geejjiba uummataa namoota baayyee yeroo tokkoo fe'uu danda'u yoo ta'u, baayyee namatti tola. waanta baayyee gaarii ta'edha.

Kan an suuraa kana irratti argaa jiru konkolaataaa dha. Konkolaataan kunis immoo, meeshaa mana keessaattis kan bishaan waraabbiidhaan itti fayyadamu baatee kan deemaa jiruudha.

Wanta suuraa kanarratti argaa jiru kopheedha. Kopheen kunis immoo kophee baay'ee bareeduuf kophee baay'ee namatti mijatu!. Kopheen kunis kopheen kan warri shamarranii kaawwatan. Kopheen kun kophee ammayyaa, kan bareedu! Kan namatti mijatudha.

Wantoonni suuraa kana irratti argaa jirru, beeksisa. Beeksisni kunis immoo beeksisa ispoortiiti. Beeksisni kunis immoo beeksisa kilaba teekaandoo warlidis (worlds) jedhama.

Waantan suuraa kana irratti argaa jiru, namoota. Namoonni Kun immoo mana barumsaa keessatti kan argamaa jiruu, isaan immoo nyaata addaa addaa fudhatanii nyaachuudhaaf qophaa'aa jiru.

Kuni suuraa naannoo jireenyaa magaalaa xinnoo agarsiisudha. Uummata magaalattii fi geejiba baajaajii jirantu mul'ata. Kunis waliin jireenya fi haala jireenya hawaasa naannichaa agarsiisa.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiru namoota. Namoonni kunis immoo uffata aadaa baay'ee babbareedaa uffatanii kan argamaa jiru. Namoonni kunis immoo bifa gammachuun miidhaganii bareedanii argamaa jiru.

Kuni suuraa shamara biddeena tolchaa jirtuudha. Shamarri kun biddeena aadaa biyya keenyaa ta'e tolchaa mul'atti. Buddeenni aadaa keenyadha. Nyaata aadaa yoo ta'u baay'ee kan namatti toluudha.

Kuni suuraa kuduraa fi muduraa ooyiruu irra jiru yoo ta'u, kuduraan kun shunkurtii adii jedhama. Kuduraan kun ooyiruu irraa walitti qabamee kan qophaa'eedha. Baay'ee namatti tola.

Wantan suuraa irratti argaa jiru namoota. Namoonni kunis dhiirota yookiin shubbistoota. Isaanis immoo uffata aadaa uffata aadaa baay'ee bareedaa Oromoo uffatanii shubbisaa jiru.

Wantan suuraa kana irratti argaa jiru faayaadha. Faayaan kunis immoo haala bareedaatiin kan argamaa jiru. Akkasumas immoo aasxaadha. Aasxaan kunis aasxaa Adda Bilisummaa Oromooti.

Kan suura kanarratti argaa jirru kunii nama. Namni kunimmoo biyya Itoopiyaa keesaatti beekkamtii guddaa kan qabuufi taatummaan kan beekkamuu, akkasumasimmoo beeksisaan kan beekkamuu, maqaan isaa Saraawwit Fiqiree jedhama.

Waantan suuraa kanarratti argaa jiru uffataa; uffatni kun immoo maqaan isaa biddiqoraa. Biddiqoon kun immoo halluu bareedaa miidhagee argamaa jira. Biddiqoo kana immoo kan dhiirri uffatudha.

Kan an suuraa kanarratti argaa jiru mana daldalaa ti. Mana daldalaa kunis immoo mana dibata adda addaa of keessatti kan qabee jiruum. Mana kana keessatti immoo dibata adda addaa kan baay'ee namatti toluu....

Kun dhugaatii aadaa biyya keenya jiru "daadhii" agarsiisudha. Daadhiin dhugaatii aadaa biyya keenya keessaa tokko kan ta'e damma irraa kan hojjetamuu fi baay'ee kan jaalatamudha. Baay'ee kan miyaa'udha jechuudha.

Waantonni suuraa kana irratti argaa jirru, nyaata. Nyaanni Kunis immoo nyaata bareeda, nyaata miidhagaa, nyaata naannoo Oromiyaa keessatti kan beekamu, nyaata aadaa Oromoo kan ta'e nyaata baayyee baayyee mi'aawun argaa jira.

Kunis suura kophee gosa adda addaa agarsiisudha. Suura kana irratti kophee gogaas ta'ee kan biraa baay'ee babbareedan mul'atu. Kopheewwan ammayyawoo ta'an adda addaatu jira

Wanti suuraa kanarratti argaa jirru nama. Namni kunis immoo uumaasaa yookiin waaqasaa kan kadhachaa jirudha.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiru kooticha. Kootichi kunis ammoo humna aduutiin kan hojjatu yoo ta'u, kootichi kun ibsaa namaaf kenna. Akkasumas immoo bakka ibsaa bu'ee kan humna ibsaa nuuf laatu baay'ee bareeda.

Wantan suuraa kana irratti argaa jiru mucaadha. Mucaan kun immoo baay'ee haala bareedinaan argamaa jirti. Mucaan kunis immoo faayaa garaa garaan bareeddee kan jirtu.

Wanti ani suuraa kana irratti argaa jirru nyaata. Nyaanni kunis ammoo gosa kuduraati. Nyaanni kunis ammoo kan akka nyaata ammayyaa nyaata qaaraati. Nyaanni kunis haalluu bareedaatin miidhagfamee kan argamaa jirudha.

Kan an suuraa kana irratti argaa jiru dargaggoo baay'ee bareedaa haala bareedaatiin rifeensa isaa dhawatee kan miidhagu, rifeensi isaa kunis immoo kan baay'eema irraa bareeduu dha.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiru mana barumsaadha. Mana barumsaa kana keessatti immoo barattoonni argamaa jiru. Barattoonni kunis immoo barnoota isaanii hordofaa warra jirudha.

Wanti an suuraa kana irratti argaa jiru namadha. Namni kun ammoo dubartiidha. Dubartiin kunis ammoo rifeensa ishee haala baay'ee bareeda ta'een kan dhaawwattee jirtu. Isheenis ammoo haala bareedaadhaan argamtee jirti.

Suuraan kun suuraa harree agarsiisudha. Suuraa kana irratti harmeen harree irratti fe'aa fe'attee: itti fayyadamtee iddoo biraa deemaa jirtu agarsiisa. Harreen geejjibaaf tajaajilti.

Wanta ani suuraa kana irratti argaa jiru nama. Namnin argaan jiru kunis immoo bakka qorichi itti gurgaramu keessaa dhaabbatee nama jiruu dha.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiru, alaabaadha. Alaabaan kunimmoo alaabaa naannoo Oromiyaati. Halluun alaabaa kanaammoo diimaa, adii fi gurraacha. Isa gidduu keessatti kan argamummoo odaadha.

Waanti ani suuraa kana irratti argaa jiru beeksisadha. Beeksisni kunis, immoo mana rifeensa dhiirotaa Gaashaahuuneny jedhama. Mana kanattis immoo iddoo itti dhiironni miidhaganidha.

Wantan suuraa kanarratti argaa jiruu lafa daldalaa ti. Lafti daldalaa kun immoo lafaan bal'aa, lafa uffata aadaa garaagaraatiin; kan miidhagee, kan bareedee, kan argamaa jiruudha.